Diɛma ni yiɣijɛm shee paɣiba ni dobba nyɛla ban laɣim di puuni ka duu maa kama nyɛ zaɣ'piɛlli ka bɛ lo tan'sabila tabili dukpuna.

Niriba nyɛla ban be gbala ni bɛ loori piɛla be nimaani ka tihi kɔŋ gili ba niriba gbiri bɔɣa ka adaka piɛla gba beni